Owempilakahle ogqoke okuyisibhakabhaka uzivalile lapha ubuso ume phambi kwesigulane esikhamisileyo. Kukhona nje akufaka emlonyeni wakhe.

Kwezempilakahle esikhathini esinengi bayakhankasela ukuhlanzeka kanye lokugcina kahle amanzi .Bayabe befundisa umphakathi ngomehluko phakathi kwamanzi ahlanzekileyo langcolileyo.

Omama abane bagqoke izayeke emlonyeni bevale lamakhala. Ababili bagqoke iyunifomu emhlophe kuthi ababili bagqoke eyiphinki.

Ijekiseni ihlatshwa endaweni ezimbili ezehlukeneyo. Kungabe kusezibunu kumbe engalweni. Esikhathini esinengi ungabona kuhlatshwa ingalo kuyabe kungumuntu wonke ovikelwa umkhuhlane othile.

kulezinsuku omongikazi benza impilo yabo mama kanye labantwana ibelula nxa kumele abantwana bethontiselwe kulomkhuhlane obuyayo kumbe abavikelwa kiwo bayabhoda behambe bengena izindlu ngezindlu bebancedisa njalo

Isikhathi se COVID bekuyisikhathi esinzima kakhulu. Bekuthi loba ngekhaya kungaba lomonakalo womuntu ogulayo kumbe osedlule emhlabeni bayabuya bazofafaza bevikela leligcikwane elalimemetheka.

Umama osekhulile uqhiye ngeqhiye engumdaka kuthi umongikazi lapha ugqoke iwovolosi eyisibhakabhaka eyomsebenzi umama bayamhlaba ijekiseni.

Owesilisa ogqoke iyembe emhlophe uhlezi etendenei elimhlophe kuthi omunye wakhe umile ukhanya uyamthontisela lapha emlonyeni.

Umkhuhlane we Cholera ngumkhuhlane oyingozi kakhulu. Ubangelwa yikudla okungcolileyo osokuhlaselwe ligcikwane kumbe ukunatha amanzi angahlanzekanga ayabe esehlaselwe ligcikwane.

Omunye umnunzana uphume kuphephandaba exwayisa umphakathi ngokuthi bazivikele emkhuhlaneni efana lecholera. Ucebise ukuthi abantu abadle ukudla okuhlanzekileyo bahlale begeza izandla njalo ngasosonke isikhathi.

Owesilisa ogqoke impahla eziyisibhakabhaka esijiyileyo. Uhlezi wavula isandla sakhe senxele, kuthi owesilisa ogqoke iyembe emhlophe uyamhlaba ijekiseni.

Abantu ababili abagqoke impahla ezimhlophe ezivale umzimba wonke jikelele kusele kukhanya amehlo kuphela. Bagqoke izayeke emlonyeni ezivale lamakhala esinye simhlophe esomunye njalo siluhlaza.

abantwana nxa besakhula kuyaxwayiswa ukuthi bahambe bayehlanganela lezempikahle bathontiselwe kumbe bahlatshwe minengi imkhuhlane engabahlasela efana lendingindi

I UNICEF ikhangela ngezabantwana umhlaba wonke jikelele. Sisafunda bebencedisa ngengwalo kanye lezikhwama zokuthwala esikolo. Idlala indima enkulu kakhulu ebantwaneni abasakhulayo abafundayo.

Umntwana uyabobotheka esikha amanzi empompini, amanzi lawa akhanya echithekela phansi. Kumele abantwana bafundiswe ngokuthi amanzi ayaphathwa kuhle ngoba ayimvelo.

Ilunga labantu ligombolozele umntwana omncinyane. Abamhlola ukuthi mude kangakanani. Bayabobotheka, batshaya izandla. Umama ombambe izandla, ugqoke isigqoko esimnyama,

Ikilinika kumbe isibhedlela kumele kube yindawo yokuthi umuntu engafika lapho egula ahle ancediswe ngokuphangisa. Akumelanga abantu batshone sebehlezi emabhentshini belindile, kuba buhlungu kakhulu ngoba bayabe befuthelwa.

Abantwana abafundiswe kuhle ubabona ngokuthi nxa bephuma esambuzini bayazihlupha ngokudinga amanzi okugeza izandla phela ezempilakahle zihlezi zixwayisa ukuthi kuqakathekile ukugeza izandla., kuyavikela ekumemethekeni komkhuhlane

Abantwana ababili bathelelana amanzi okugeza izandla. Bagqoke amayembe abomvu bobabili. Omunye uthwele inkomitsho, omunye uyageza. Lowu ogezayo uyabobotheka.

Ngesikhathi seCovid abantu batshengisele ubuncitshi ekwenzeni izinto ezehlukeneyo. Bekumele ukuthi umuzi munye ngamunye uhlale kulento elamanzi egedini ubuthola abanye sebefake izigubhu bazenza zaba yimpompi.

Kuqakathekile ukugeza izandla ngaso sonke isikhathi umuntu engananzelela ukuthi ubambe okuyingcekeza lokhu kuvikela ukuthi nxa uthole amagcikwane angalunganga ungazitholi usuwadla.

Imithi esetshenziswa emakilinika kanye lezibhedlela ivelela emazweni aphetsheya uthola inkalakatha zezimota zithwele ukudla lakho kwonke okokuncedisa abagulayo.

Kuqakathekile ukuziqhenya ngelizwe lakini. Yikho uthola abanye sebegqoke izigqoko zefulegi yakhona. Kuyabe kukuhle okumangalisayo. Umama ugqoke isigqoko esilo kuyikhakhi okulithanga, okubomvu kanye lokuluhlaza. Sitshengisela ukuthi yimbala etholakala kufulegi.

Umama ukhanya uyabobotheka nxa ekhangela umntanakhe. Ugqoke isikipa esimhlophe. Kuthi umntwana esakhe simhlophe kodwa silomunye umzila ongomunye umbala.

umphakathi uyaxwayiswa ukuthi uzivikele ekuhlukuluzani abantwana akumela umntwana ahlale engokhalayo abantwana bangabantu okumele bafunde bathole ukudlala yiyo indlela abakhula ngayo

Obaba abathathu bavakatshele eyinye imuli ehlala emaphandleni, eyalahlekelwa ngubaba womuzi. Bexoxisana labo ukuthi babancedise kulokho abakuswelayo, okufana lokudla kanye lempahla zokugqoka.

umama obhabhule umntwana ngethawulo elimhlophe ehlezi phezulu kwebhentsi omunye umntwan umile nje eceleni wababhelela phezu kuka mama wakhe

Kuqakathekile ukuthi abazali bafundiswe ukugcina abantwana laba abasakhulayo .Bayenelisa ukulimala ngezinkulumo kumbe ngokutshaywa ,balawo amalungelo abo njalo abantwana ukuthi bangahlukunyezwa.

Impilo esiphila kiyo uyahlangana lokuthi bakhona abantu abahlaselwa yimikhuhlane kuze kufike esimeni sokuthi sebelahlekelwa yingqondo, abasayenelisi ukucabanga ngokupheleleyo. Kumele sibathande sibancedise njalo.

Abagulayo ingqondo bayenelisa ukunatha amaphilisi. Abanye njalo abangalawulekiyo bayahlatshwa ijekiseni . Iyabe ibenza benelise ukutholakala beziqoqile.

Kuqakathekile ukuthi abantu bahlale endaweni ehlanzekileyo lapha sibala indawo yonke jikelele kungabe kusendlini kumbe emagumeni nje esigaba

Kuqakathekile ukuhamba ubala emdulini nxa uthe wafika endaweni ezitshiyeneyo. Lokhu kuyakunceda ngoba uzabona izixwayiso ezifaneleyo sekusiya ngokuthi ukuyiphi indawo.

Amakilinika amanengi ufica kulamabhentshi alayinisiweyo ngaphandle lokho kuyabe kuyenzelwa ukuthi abantu bengalindi bemile, kodwa benelise ukuziphumuza behlezi phansi.

Umuntu ubebuza ikilinika eseduze. Simlayelile ukuthi angabona igedi elilombala oluhlaza nje. Phakathi kulesakhiwo esilombala omhlophe. Uzahle angene khonapho.

Indawo ezifana lama Phamarcy zilesikhathi zokuvula zibe lesikhathi sokuvala, ngakho kumele baxwayiswe ukuthi bavule amahola amade ngoba akwaziwa abantu bayenelisa ukudinga ukuthenga nxa sebelenkinga.

Emakilinika sebakwenza kwabalula, abantwana abazohlatshwa, uku weya kanye lokuthontiselwa, sebabalungisela indawo yabo bodwa. Bafika babe khona kungela abagulayo

Esikhathini esinengi emakilinika bayabe bekhona abasebenza ukukilina indawo leyo . Kungabe kuyizambuzi kungabe kuyikhitshi lokuphekela kumbe ukuwatsha ingubo zezigulane. Kanye le loan eyabe ihlanyeliwe iyanakekelwa

Kuqakathekile ukuthi indawo lapho okwelatshelwa khona abantu zihlale zihlanzekile yikho okuzakwenza ukuthi abantu basinde emkhuhlaneni eminye ehlukeneyo engahlaselwa ibangelwa zingcekeza.

Indawo ezinengi zekilinika kuyabe kulamaphepha ananyathiselweyo emdulini. Kodwa wena muntu ongasebenzeli lapho ngeke ubelolwazi, kuyabe kunceda bona abasebenzela kuleyondawo.

izakhiwo zesibhedlela ziyabhalwa kufakwe ibhakane okutshengisa ukuthi yindawo yani kuba lendawo yokubelethela omama ebhalwa maternity kubekhona njalo lapho okuhlinzwa khona abantu khona babhala ngesikhiwa

Ngomnyaka kuze kube lesifo se COVID.Kwaqala ukuthi abantu sokumele bahlatshwe amajekiseni amathathu. Bekutshiyana ngamaviki amabili ,ukuthi ungahlaba eyodwa ukuze uyehlaba elandelayo.

Onensi basebenzisa insiba ezimbili nxa bebhala. Balokubhala ngosiba olubomvu kumbe oluyisibhakabhaka. Kuyabe kusitsho okuthile ukuhlukana kwensiba lezi.

Esibhedlela kulendawo lapho okwenziwa khona isejari, esejari lapha kuyabe kuhlinzwa abantu abalemikhuhlane ehlukeneyo kungaba yikhensa kumbe bekubangula bekukhipha okungene emzimbeni ngephutha.

Amagabha emithi ehlukeneyo asetshenziswa ngumongikazi aphezulu kwetafula. Elinye lilithanga, elinye limhlophe lilombala njalo oyisibhakabhaka eceleni.

Odokotela bangaqeqetsha, sebelamaphepha afaneleyo, bayavunyelwa ukuthi azivulele eyakhe ikilinika lapho ayabe eselapha ngokubhadalisa intengo ayenelisayo ukuthi ancedise abadala.

Ubaba uzebonanumtwana ogulayo esibhedlela ulele lapha embedeni unana ugqoke impahla ezimhlophe uphakamisele unyawo emoyeni okutshengisa ukuthi usengcono

Ungafika esibhedlela kumele uqale udindise icard lomuntu lowo oyabe egula ngakho kulendawo othola kulefasitela kumele uqonde khonapho bayabe bezakuncedisa.

Uhulumende uyancedisa kakhulu abagogekileyo kanye labantu abadala abangasayenelisi ukuzihambela. Kulezinto ezilamaviri ezokuhambisa, umuntu uyahlala lapho omunye ebesefuqa.

Ezibhedlela esikhathini esinengi nxa uphiwa umbheda abahlanganisi omama labo baba. Omama abagulayo balendawo yabo bodwa, obaba abagulayo balendawo yabo bodwa besekusiba lalapho okulaliswa abantwana njalo.

Abafundi basendlini yokufundela kukhanya bafundela ukuba ngodokotela bagqoke ama "blouse" amhlophe kulengwalo phambi kwabo kukhanya bonke bakhangele "one" ndawo okutshengisela ukuthi ofundisayo umilapho.

Abafundi kade befundela ukuba ngodokotela, sebefikile ezingeni okubhala umhloliso. Wonke umuntu owabe esetshayiwa luvalo ngoba engazi imphumela ezabuya khonapho.

Abafundi abafundela ukuba ngodokotela balapha bagqoke amabhatshi amhlophe kubesekusithi obafundisayo ugqoke ibhulugwe elimnyama kanye lesikipha esimnyama.

Abezempilakahle bayayenza ama workshop esikhathini esinengi .Lapho bayabe sebe fundisa ngomkhuhlane othile obonakeleyo kumbe ukuxwayisa kwezinto esezithuthukile ngokwe msebenzini.

Nxa ufuna ukufundela ukuba ngudokotela kumbe umongikazi, kumele ubekwazi ukuthi uzaqeda iminyaka eminengi kakhulu, ngoba kuqakathekile ukuthi uzizwisise izifundo.

Ukufundela ukuba ngumongikazi kumbe ukuba ngudokotela kufuna umuntu ozimiseleyo ngoba umsebenzi lowu uyabe ukhangela abantu abangalahlekelwa zimpilo zabo yiloba yinini.

Umahaqaza yisinanakazana esiyingozi kakhulu. Nxa ukukhangele kumnyama kuleziboya. Kungakunamathela usala uqubukile indlela engenziyo. Kuyabe sekufuna uhle uyebona udokotela.

Ukuqubuka emzimbeni kubangelwa yizinto ezehlukeneyo. Kwesinye isikhathi uyabe ulunywe yisinanakazana, kwesinye isikhathi uyabe udle ukudla okungahambelani lomzimba wakho.

Abantu ababili owesilisa lowesifazane bamile phambi kwebhakane , baphethe okungamaphetshana okubhaliweyo nje ngombala olithanga , kubhalwe umnyaka ozabuya , abakhangelele ukuba sebeqoqe baphutsha izinto ngendlela elohlonzi

Abakhulu ababona ngezempilakahle babasemhlanganweni , omunye wabo umile phambilii okutsho ukuba nguye otsheya lu mhlangano bahlezi ezitulweni ezibomvu.

omlisa lowesifazane bobabili babambe ibhakane elibhalwe ngama bala amnyama batshengisa ukuthi kukhona okuthutshile okukhankaselwayo eceleni kuka mama kulesithulo esimnyama

Iphetshana elokukhankasela ukufundisa abasakhulayo ngomkhuhlane we HIV.Kubhaliwe ukuthi kwaqhutshwa ngomnyaka ka "2022".

Emveni kokuthi bamtshele mayelana lokukhitshwa esibhedlela umama bamekele waqoqa izikhwama zakhe wazihlalisa phezu kombheda, kusukela lapho wasebonana lodokotela.

Sengathola ulwazi lokuthi odokotela bayelapha ngokuhlukeneyo. Kulodokotela wamazinyo, kulodokotela wenhliziyo kube khona udokotela wabantwana kusiya kusiya kuhlukana njalo.

Sihlangane lobaba obebuza ukuthi isibhedlela esikhulu sitholakala ngaphi. Samlayela ukuthi nxa ehamba uzabona isakhiwo esikhulu esilombala obomvu. Kuzabe kulegedi eliyimpunga. Kuyabekubhaliwe njalo ebhakaneni elimhlophe. Yiso isibhedlela.

Ugogo okhanya ebulawa yilihlo uvakatshele umongikazi, ufike kwathwa ahlale esitulweni basebemkhangela ilihlo ngomtshina omunye okhanyisa phakathi.

Ubaba ongezwa kahle ulele wakhangela phezulu. Wembathe ilembu elimhlophe, umama ohlezi eceleni ukhanya uyisivakatshi sakhe. Ufake isandla sakhe eduze kukalubaba.

Bakhona abantu asebahlangana lesimo sokuthi engene engozini yomgwaqo aqamuke unyawo lube lungasayelapheki kungcono ngoba abantu laba bayangcediswa bayaphiwa ezinye inyawo zerabha ezingabangcedisa ukunyathela phansi

Nxa lingafika ekilinika lobone ukuthi isigulane senu asenelisi ukuhamba liyavunyelwa ukuyathatha ingqola lisifuqe lisihambise endaweni efaneleyo liqondise amabili.

Ezibhedlela kanye lemaclinikha kuyenelisa ukuthi benelise abezempilakahle bangcedise ngokudonator ukudla kwabantu abangezwa kahle labo kuyabe kungabantu abagula behlezi ngekhaya kodwa bengenelisi ukuthola ukudla

Umama obekade ehamba ebusuku ubanjwe yizigebengu zamgwaza ebusweni ngakho sevakatshele esibhedlela ukuthi ayethungwa inxeba leli.

Omama lobaba bahambise umntwana oyinkazana ekilinika emveni kokuthi alale ekhala ubetshisa okumangalisayo uthe efika omongikazi babancedisa.

Kwesinye isikhathi uyazibuza ukuthi imithi esefamasi ilungiswa sikhathi bani ngoba ihlezi iminengi, sengananzelela ukuthi munye ngamunye umuthi uyabe ulosuku loku expire.

Umsebenzi wokuba ngumongikazi udinga umuntu olothando. Akumelanga uzithole usebenza izigulani ngapha uhwaqile ebusweni. Yikho simbona lapha umongikazi uyabobotheka ehlola inhliziyo kababa oselekhanda elimhlophe.

Umuntu engezwa kulento emhluphayo kuqakathekile ukuthi ahle agijimele ukuyabona udokotela. Minengi imikhuhlane ehlasela abantu kulezinsuku ikhona ikhensa, ikhona itshukela kanye lebhiphi.

Odokotela bahlangene baba bane. Sebe opharetha umama okade elesifo secancer ebeleni. Kukhanya i-operation leyi, ngeyokuthi asikwe lelibele.

Udadewethu wahlala isikhathi eside ephethwe yilihlo ethi liyahlaba, wasehamba waya bona udokotela wafika wamenza isi scan yikho lapho abona ukuthi kulokuyinyama okuselihlweni acabangela ukuthi yicancer.

Abantu abayisitshiya galombili bami ngemva kwetafuka baphakamise izandla, baqaphisa umunwe wesithupha. Wonke olapho ugqoke isikipa esimhlophe esilekhola eyisibhakabhaka.

Ebantwini abayisitshiya galombili abayisithupha bakhona ngabesilisa kuthi ababili ngabesifazana bafulathele, bathatha izandla zabo bazifaka eqolo. Bagqoke izikipha ezimhlophe ezibhalwe ngokubomvu ngemuva

Ikhensa ngumkhuhlane osuhluphule kakhulu ensukwini zanamuhla. Ukwelapheka kwawo kunzima njalo. Kwala bona abazemphilakahle bayazama ngazo zonke indlela kodwa kukhanya kusayehlula.

Umuntu wesilisa okhanya ephathekile kabuhlungu ephethwe yisifo se cancer ulele embhedeni wakhangela phezulu ulebhundu elidundubeleyo ekhanda okutshengisela ukuthi kumele lihlinzwe.

Amathuthuva ngokuyizilonda okuba mhlotshana okuphuma enyaweni esikhathini esinengi kwenziwa yikuthi uyabe usuhambe umango omude kumbe ulinyazwa yizicathulo.

Ibhakane elitshengise isixwayiso sabantu abangahlaselwa yi"cancer" yezinso. Libhale ukuthi ukubhema ayisiyonto enceda abantu kodwa kuyabulala emzimbeni.

itshukela ngumkhuhlane osuwande ukuhlasela iloba ngubani ensukwini zalamuhla nxa uphethwe yilo umkhuhlane kulokudla okumele ukudle kubekhona njalo okungamelanga ukudle

Abantu abagula imikhuhlane efana le HIV ,icancer kufanele ukuthi sibasondelele ngaso sonke isikhathi sibanike uthando ngoba eskhathini esinengi bayabe sebehlezi bekhathazekile bebalabalisa .

Abasebenzela ewadini yokuhlinza abantu bagqoke impahla ezilombala oluhlaza tshoko, bagombolozele umbeda okutshengisa ukuthi kulesigulani abasincedisayo.

Udokotela usendlini yakhe yokwelapha. Ulomtshina omkhulu omhlophe lapho abambe kiwo ngezandla . Kuthi lesi sigulane singenise ubuso salunguza ngelihlo. Kukhanya kukhona abakuhlolayo lapha.

Isixwayiso esikhona ngesokuthi ungazizwa ungasezwa kahle emzimbeni loba ungubaba osekhulile kumbe umama loba umntwana nje osakhulayo kumele uphange ubone udokotela ukuze akuhlolisise abone ukuthi kungabe kuluhlupho lwani.

Owesilisa ogqoke iyembe ebomvu, usendlini yomsebenzi wakhe. Lapha ukhanya ebambe umtshina omkhulu omhlophe. Kukhanya ufuna ukufaka kunombolo ethile.

Ngithe ngibulawa ngamehlo ngafika endlini kadokotela ngahle ngabona kubhaliwe emdulwini ukuthi amehlo agezwa ngaphi ngasengihlala ngalinda ukuthi bangincedise ngendlela efaneleyo.

Umama nxa ezithwele uyabe elokhe evakatshela ekilinika ngamaviki ahlukeneyo. Lapha bayabe besenzela ukuthi babe behlola umntwana osesiswini ukuthi usaphefumula kuhle na.

Elabhorethori kulemitshina yokwenza isikani lapho uyabe uhlolwa indawo ezithile, kungabe ngumgogodla kumbe embanjeni kuyenelisa konke ukuhlolwa.

okungamagabha okuncinyane okulomuthi omelele ukutester kulitshumi lambili konke okuthathu kulesivalo esilithanga okuluthathu kulesivalo esiluhlaza okunye okuthathu njalo kulesivalo esibomvu okunyekulesivalo esiyisibhakabhaka

Elabholetholi lapho okuhlolwa khona imikhuhlane ehlukeneyo. Uthola bephakitshile izinto ezilegazi labantu abahlukeneyo.

ELaboretory kulapho okuphekwa khona àmaphilisi kanye lemithi ehlukeneyo kwesinye isikhathi njalo kuhlolwa khona imikhuhlane ehlasele abantu bayathatha igazi behambe lalo bayelifaka emutshineni

Owesilisa ogqoke impahla eziluhlaza uhlezi esitulweni uphethe iphepha, phezu kwetafula kukhanya kulemitshina eminengi nengi esetshenziswa lapha

Nxa ucabanga ukuthi usukhulelwe, uyahamba efamasi. Kukhona okulugodo abakuthengisela khona okuyabe kubhaliwe nje amabala esikhiwa. Kulendlela okusetshenziswa ngayo. Ayakuchasisela ukuze ubone umphumela wokuthi uzithwele kumbe awuzithwalanga.

Abasebenzela endaweni yokuhlola igazi labantu emveni kokulithatha baphethe okulibhodlela okucinyane kulegazi phakathi.

Umntwana nxa esanda kuzalwa bayamthatha masinyane bahambe laye endlini ekhudumalayo. Lapho yikho abazafika bamgqokise khona impahla zakhe.

Omama balayinele ukufaka i Jadela . Ijadela ngeyinye yezinto evikela ukuthi omama bangaphangisi babambe isisu kuyatshiyana ngokuthi uyigcina iminyaka emingaki.

Umama angahamba ayebeletha esibhedlela, uyalala khonangale kuthi abakhona abemuli bayabuya bezomvakatshela bezombona bemnika ukudla.

Umama nxa ezithwele angayehluleka ukubeletha kuhle umntwana, bayamgijimisela ku' operation'. Lapho bafike bamsike bakhiphe umntwana ngendlela efaneleyo.

Omama abamunyisayo bahambise abantwana ekuboneni abazempilakahle , bakhanya bayamunyisa okutshengisela ukuthi bayabe befuna ukuhlola ukuthi umntwana uyathola uchago ngokwaneleyo yini

Emveni kokuthi ubuze ungafika eklinika kuyabe kukhona ibhakane elibhaliweyo elicacisisa konke okwenziwa lapho kungabe yikubelethisa ukuhlola igazi konke jikelele bayakufaka kubhakane

Abantwana abanengi bayalesaba ijekiseni. Uthola sebekhangele udokotela emehlweni. Abanye bahle bakhale njalo umuntu engakahlatshwa ethi ehlatshwa evele ekhala.

Omama balethe abantwana ekulinika ukuthi bazohlolwa okuthile. Bahlezi bafola benza ilayini. Ophambili uphethe umtwana omqokise okulithanga.

Nxa kumele uhlatshwe ijekiseni. Ngangibone beqale bekuhlikihla lapha ohlatshwa khona. Asikwazi ukuthi lokhu kuyabe kuyenzelwani, kodwa kumele sikuhloniphe, ngoba kwenziwa ngabantu abafundileyo. Abawaziyo umsebenzi wabo.

Esibhedlela esikhathini esinengi. Imibheda kumbe izitulo zakhona ziyabe zenelisa ukuthi ungazehlisa kumbe uzikhweze kusiya ngokuthi isigulane sithi sifuna umzimba waso uhlale njani.

Esibhedlela basebenzisa izinto ezinengi ezehlukeneyo . Okunye uyakuthola kudaliswe njenge sigelo kodwa kungasiso isigelo. Kuyabe kulomsebenzi oqondane lakho.

Abantu kumele baxwayiswe ukuthi amazinyo agcinwa kuhle Ngakho kungabola elilodwa kumele uhle ugijimele esibhedlela beyelikhipha ngoba licina selibolisa amanye

Izinto ezisetshenziswa ngabo dokotela kanye labo mongikazi ngeke ubezazi wena ungumuntu nje. Kufuna bona ngoba zinengi ezinye lanxa uzikhangele udinga uswele ukuthi yikuyini.

Efamasi bakhona abasebenza ukufaka amaphilisi emaphepheni uyathola bewaqhwaya besebenzisa okunye okucazimulayo okusa khezo.

Nxa abantwana balalisiwe esibhedlela besezingeni lokufunda, bayaphiwa ama thoyi okudlalisa ukuze bangazibongi engathi balahlekile. Lababalisi bayabe bebalanda ema wadini besiyabafundisa.

Kusendlini yesibhedlela lapho okubekwekhona izinto ezehlukeneyo kulemibheda kanye la lokhu abathwala ngakho ukudla kwezigulani

Bakhona abantu abathi nxa befika esibhedlela bengasayenelisi ukuziphefumulela bodwa kodwa ngenhlanhla ukhona umtshina oncedisa kilokho bayawuxhuma lapha emakhaleni kanye lemlonyeni ubancedise ekuphefumuleni

Umuntu ogulayo engafika nge ambulensi esibhedlela. Uthola sebemhlangabeza ngobheda olamavili bayabe sebegijima sebedonsa abanye befunqwa ukuze beyefika endlini yokulaphela masinyane.

Iphekisi lokubopha inkaba yomntwana libekiwe. lilombaka oyisibhakabhaka. Kukanti ekhaya nza kuswelakale leliphekisi. Basebenzisa intambo.

Ijekiseni iyabe ilakho lapho okubhalwe khona inombolo. Lokhuyana kuyabe kuncedisa ukuthi bathela umuthi ongakanani oyiwo abawufunayo ukuthi ungene emzimbeni.

Minengi imitshina etholakala esibhedlela lasemakilinika. Eminye uyabe ingeyokuweya ukuthi umuntu ulomzimba ongakanani, eminye njalo iyabe ingeyokuthatha itempiritsha.

Zikhona indawo ezincedisa abantwana abagogekileyo kanye labantu abadala bayabe beyelulwa ngalabo abakufundeleyo abalolwazi lakho

Amajekiseni amabili abekiwe lamaphilisi. Amaphilisi ayimihlobo ehlukeneyo. Wona ngokwawo amhlophe kodwa afakwe endaweni ezilembala ehlukeneyo.

Kulezinsuku abantu abanengi ikakhulu intsha isilokunye ekugqokisa emazinyweni lokhu kukhanya kuncedisa kakhulu laba abalamazinyo angani alezikhexe kuyawabopha kuwayenze asondelelane eduze.

Abanye abantu abadala sebelohlupho lokubulawa ngamadolo ngakho kukhona okuthungiweyo okokuthi uyakugqoka kuyayenza ube lobuncono ebuhlungwini obuyabe bukhona.

Ezibhedlela kukhona lapho okulungiselwe abantwana abancinyane yikho abagcinwa khona nxa bengezwa kahle indawo le ihlezi icecisiwe njengama kilasi abo ukwenzela ukuthi bangazitholi angani balahlekile.

Umzimba womuntu udaliswe ngendlela eyinye nje, kulalapho okulama joyini khona okugoqela engalweni, eqolo kanye lalapha emadolweni.

Kuqakathekile ukuphatha kuhle amazinyo, ngokuwaxubha ekuseni kanye lantambama lokhu kuyawavikela ukuthi abole. Siyakhuthazwa njalo ukuthi singadli iziwiji ngoba ziyabolisa amazinyo.

Ezibhedlela akukho abangelakho. Loba ungahlatshwa ngameva kumbe uhlatshwe yimbodlela, balazo izinto zokubamba bengcothula lokhu okukuhlabileyo.

Nxa sekulengozi esibhedlela sokulapha umuntu ngokuphuthuma kukhona abakusebenzisayo okudalwe samakhala ekhukhwini kodwa khona kuthiwa ngu ova bayabe sebekhuluma bezwanana ngakho

Omama abasanda ukubetha abaqalayo ukuthola abantwana iloba yilabo asebeke babalabantwana bayaphiwa imibono yokuthi bakhethe abangayisebenzisa ukuze bavikele ukuthola abantwana eduzane.

Amehlo nxa ebehlungu kwesinye isikhathi uyabe ulunywa uwezwa angani alenhlabathi amanye njalo aphenduka abebomvu uthole esekhala inyembezi kodwa ikhona into enganqoba lokhu ukubona u dokotela kuphela uyakubhalela umuthi ofaneleyo.

Imithi yamajekiseni emibili esemambodleleni amancinyane, eceleni kwawo kulebhokisi lapho ephume khona , kuthi amajekiseni ngokwawo mabili lawo ahlezi eceleni kwezimbodlela.

amabhokisi emithi yamehlo ahlukeneyo aqoqiwe afakwa endaweni eyodwa kukhanya asetshenziswa ukulapha izinto ezithile ezihlukeneyo ezihlupha amehlo

Igabha eliphethwe ngesandla lilombala omhlophe kanye lobomvu ngaphandle, isivalo sakhona sibomvu kubhaliwe ukuthi amaphilisi aphakathi lapha mangaki.

Imbodlela yomuthi efanakiswe isithunzi somuntu yona ilombala onsundu okujiyileyo kuthi isivalo sakhona sibomvu kufanekiswe isiphambano sesibhedlela.

Esibhedlela bangananzelela ukuthi igazi lakho selililutshwana emzimbeni, kungabe kubangelwe yikopha kakhulu. Kumbe ukugula nje emzimbeni. Akhona amaphilisi ancedisa kulokho.

Amanye amaphilisi ayafakwa phakathi kwephepha enqunu enjalo ahlangane ngobunengi amanye njalo afakwa kokunye ukuthi iphilisi ngephilisi liyabe lisendlini yalo lodwa ungavula ukhiphe elilodwa amanye asala elokhevaliwe

Kwesinye isikhathi umuntu uyakwanisa ukugula ekhwehlela kanti selezilonda emphinjeni kuqakathekile ukuthi abone abezempilakahle bamncedise ngendlela yabo.

Umuthi osetshenziswa ekuhlabeni abantu ijekiseni uyabe upinywe wafakwa kokuyimbodlela okuncinyane okuhle sebenze ngaleso sikhathi uphele. Lapha bayabe bevikela ukuthi kungatholakali sokulo monakalo.

i eno iyancedisa kakhulu nxa uziwa ungaphathekanga kuhle esisweini asiyonto edinga ukuhanjelwa ezibhedlela loba ezitolo iyatholakala

Amaphilisi aphume ebhokisini elibomvu lilokumhlophe njalo leli bhokisi. Libhaliwe ngamabala amnyama phezulu, kubhaliwe njalo ngaphandle ukuthi amaphilisi atholakala phakathi alitshumi lanye

Amajekiseni alamabizo awo, njalo asebenza umsebenzi ohlukeneyo. Kuya ngokuthi umuntu uphethwe kuyini. Yikho bekuqakathekisa ukuthi nxa usiyathenga ijekiseni kumele ubelencwadi kadokotela.

Ijekiseni efakwe eceleni lomuthi oyi half embhodleleni yawo. Ijekiseni leyi ilombala oluhlaza okwesibhakabhaka ibanga nje elincinyane

Ngamabhokisi amabili abekiweyo akhanya ngawemithi Kanye lamaphilisi. Elinye lilombala omhlophe kanye lokuyi orentshi phezulu. Elinye njalo limhlophe lilokuluhlaza.

Izidakamizwa sezibuya ziyindlela ehlukeneyo. Abanye bayizithola zingamaphilisi abanye njalo bazithole zingamanzi yikho ke amafamasizi nxa bekuthengisela iphilisi bafuna incwadi.

Amaphilisi ayaqeda kubuhlungu emzimbeni, ngakho abantu akumelanga bakweyise ukuya ekilinika nxa begula. Omongikazi yibo abayabe be kwazi indlela abangakuncedisa ngayo.

Umuthi wokuhlaba ijekiseni usembodleleni encinyane ubekiwe eceleni lebhokisi lakhona lapho ophume khona wona uvalwe ngesivalo esilokucazimulayo lokuyisibhakabhaka

Imbodlela emnyama ekhanya ngeyomuthi iphume phakathi kwebhokisi elimhlophe ngaphandle kubhaliwe ngamabala amnyama

Ekhemisi bahlalisa ibhokisi lomuthi bayayenza isiqiniseko sokuthi ibizo lalowomuthi kumbe amaphilizi kusegcekeni ukuze umuntu enelise ukuzibalela abone.

Kukhona abantu abahlala lesifo se asima. Isifo lesi sibuhlungu kakhulu ngoba uyathola umuntu evaleka ukuphefumula kwesinye isikhathi. Kuyabe sekumele ahlale lokuthile okumncedisa nxa eseqala ukugula.

Abantwana kumele bafundiswe ukuthi bangabona iphilisi loba kungekhaya loba kusemgwaqweni bengalidobhi ngoba kuyabe kuyingozi ukunatha iphilisi ongaziyo ukuthi ngelasiphi isifo.

Amaphilisi amanengi afakwa abelitshumi kuphela lokhu ngokunye kwezinto okumele sizinanzelele kuyabe kutshengisa ukuthi akumelanga unathe amaphilisi uze udlulele amalanga athile

Imithi ephekwayo iyahlukaniswa ingalingani. Uyathola omunye umkhulu omunye njalo umncane. Lapha kuyabe kusenzelwa ukuthi umuntu athenge ngentengo ayenelisayo.

Izigubhu ezine ziphakathi kwephepha elikhanyiselayo , zona zikhanya phakathi zilamanzi ancedisa esibhedlela , ayabe engamanzi athile asengumuthi

Esibhedlela esikhathini esinengi bathanda ukusebenzisa imbiza ezicazimulayo ..Imbiza lezi ziyenziwe ngezenge elithile elingarusiyo .Ngoba ukurusa lokhuyana kuyabangela umkhuhlane .

Imbodlela elingeneyo elombala onsundu kukhanya lowu ngumuthi wabantu abadala owokukhwehlela kulombala olithanga lapho okufanekiswe khona ikhanda lomuntu nje okuyisithunzi.

Minengi imihlobo yamaphilisi etholakla ekulinika kumbe efamasi . Eminye iyabe ingeyokuqeda ubuhlungu, eminye njalo iyabe incedisa kwezinye izinto ezihlukeneyo.

Esibhedlela kanye lemafamasi kuyatholakala imithi yokuqeda ubuhlungu. Nxa sisithi umuthi oqeda ubuhlungu kuyabe kusitsho ukuthi awuphelisi isifo osigulayo, kodwa okwaleso skhathi uyezwa ubuhlungu busiba ngcono.

I vetinary ikhangela ngezempilakahle zezifuyo ngithe ngihamba ngabona ibhakane elibhaliweyo ngihle ngabona umfanekiso wezimvu ezimhlophe kanye lezimnyama ngahle ngabona ukuthi lapha kuthengiswa imithi yokwelapha izifuyo.

Amaphilisi alitshumi alombala oyibhurawun abekwe eceleni lebhokisi lapho aphume khona. Kukhanya phakathi manengi ayafika anatshumi amathathu.

Amabhokisi amaphilisi amathathu ayafanana umbala olithanga kuthi lelo elinye eliseceleni limhlophe nje kodwa lalo libhalwe ngamabala amancinyane

Okunye ungakufica esibhedlela kubekiwe uyacabanga ukuthi ngamanzi. Ikantike kuyabe kukhona amakhemikhali ayabe efakiwe kulawo manzi ayabe ezancedisa ekwelapheni izigulani.

Amaphilisi alitshumi lane akhanya ephakathi kokuliphetshana lawo kuthi ibhokisi aphume khona phakathi liseceleni lilombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Nxa kulemidlalo yebhola kumbe eyokugijima bayabe bekhona abagqoke ezimhlophe bethwele izikhwama ezinengi laba bayabe bencedisa labo abawela engozini ngoba kulesi isikhwama esibomvu kuyabe kulezinto ezithile ezempila kahle

Abanye abantu bayahlangana lohlupho lokuqubuka kumbe lokungasaphefumuli kahle emveni kokuzwa ukudla okuthile kumbe umnuko othile.

Umuthi wabantwana wokukhwehlela ulebhokisi elihle okumangalisayo. Ngaphandle kufanekiswe umntwana olikhiwa kulombala oyisibhakabhaka kubekhona njalo obomvu.

Abantu besifazana bayakuthanda ukuhlala benakekela amajwabu abo. Abafuni kuzibona kuleqhutshana loba umuntu azizwe engani uhwamile ebusweni. Ngakho agcwele amafutha aphekwayo athengiswayo angabancedisa. Kumele bavakatshele emafamasi.

Esikhathini esinengi abanye abantwana ubathola bekhala uzwe kuthiwa uyatshilwa, abezempilakahle sebabona ukuthi kumele kubekhona okungabancedisa ngakho qonda efamasi nxa udinga usizo.

Ungahamba uphethwe yisifuba ekilinika bayakubuza ukuthi ukhwehlela okunjani. Kungabe komile kumbe kungabe kumanzi. Bangathola impumela oyabe ubatshele yona sebezakubhalela umuthi oyiwo ofanele lokho ukugula.

Imbodlela yomuthi wabantwana ilombala onsundu. Yona khanya ngefayo, isesivalo esimhlophe. Kuthi ibhokisi lakhona lilombala olithanga ngaphansi.

umuthi wokunathisa abantwana ule bhokisi eliluhlaza ubhalwe ngamabala obomvu kwasekufanekiswa umama ogone umntanakhe nje ebobotheka

Amaphilisi athengwa esebhokisini phakathi kwebhokisi kuyabe kulokuliphetshana nje okubhaliwe ukuthi amaphilisi lawa aphekwe njani njalo linye ngalinye liweya okungakanani.

Kuqakathekile ukuthi ungathenga umuthi kumbe amaphilisi, uyenze isiqiniseko sokuthi ngempela ngokwabadala kumbe ngokwabantwana. Lokhu okwenza ngokunanzelela okuyabe kubhalwe ngaphandle.

Ukubulawa ngamehlo yinto ebuhlungu kakhulu. Kodwa ukhona umuthi wakhona ufanekiswe ilihlo ngaphandle wasubhalwa ibizo lawo ukuthi wona ubizwa ngokuthi yikuyini. Ibhokisi lawo liyisibhakabhaka lilokumhlophe emaceleni

imithi kanye lamaphilisi okuthengiswa eaphamarcy esikhathini esinengi kuyabe kubhaliwe ukuthi kunathwa ngumntwana osezingeni elinganani kusiyacina konganani

Ubaba esehlatshwe yisihlabo wabuya ngekhaya esephethe imbodlela emhlophe wabuya ngekhaya ebhaliweyo ukuthi uyazifafaza lapha ahlantshwe khona umpala wayo imhlophe ulebala nje elimnyama leyisibhakabhaka amanye wonkeamancinyane amnyama.

Abantu nxa besiya bekhula lemikhuhlane emzimbeni yabo iyabe ilokhu ingezeleleka lokhu kuyenziwa yikuthi bayabe sebegugile bengaseyenelisi ukuzivoxavoxa

Umuthi ofanekiswe isithunzi somuntu, isithunzi lesi silomba oluhlaza ,lona igabha ngokwalo lilombala obomnvu , umuthi lo ukhanya ngokugcoba thize.

Esikhathini esinengi emakhaya lapho okulemifula khona uhle ubone utshani bakhona buyabe buluhlaza kakhulu kuyabe kutshengisela ukuthi indawo leyi ilesifula.

Iqembu labantu abangomama labangobaba bahlezi ezitulweni ezimhophe. Kukhanya kukhona abaxoxisana ngakho ngezempilakahle ukuthi ancedise umphakathi.

Umntwana ohlezi embhedeni wakhe alaliswe kiwo esibhedlela ugqoke isikipha esiyisibhakabhaka enyaweni wasefaka amabhutisi amhlophe

Ugogo uqhubela umzukulu wakhe inkomitsho eyisibhakabhaka eyerabha. Enkomitshini lapha kulamanzi okuthi anathe amaphilisi.

Abezempilakahle bavakatshele elokitshini, banxuse intsha leyi esakhulayo ukuthi bazoyifundisa mayelana ngomkhuhlane wengculaza. Banengi, bagcwele bakhanya ngamakhanda, ababaleki.

Umntwana wesikolo ubephethwe ngamadlala. Bamgijimisela esibhedlela. Udokotela uthe efika, wathi akakhamise. Efuna ukubona ukuthi asengabe eyingozi okungakanani.

Umama obelethe amaphahla, uwathethe wawalalisa phezu kwesisu sakhe ejabulile okumangalisayo ngoba ube khanya ebobotheka. Ube qhiye ngeqhiye eluhlaza

emazweni amanengi kuhulumende zikhona inhlelo zokungcedisa labo abagogekileyo ngakho abantu bayagqugquzelwa ukuthi nxa bengabona kulomuntu ongumakhelwane ogogekileyo bahambe bayembhalisa emthethweni kumbe bamxhwayise ayebona abezempilakahle bamncedise

Abantwana kumele bafundiswe ukuthi ukubhukutsha kuyingozi, akhona amawemusi ahlala emanzini angabaluma aqale ukwenza izilonda. Ngakho akumelanga balalele emanzini.

Omama bayeaxhwayiswa ukuthi kumele bakhangele abantwana izikhathi zonke Loku kuzabanceda ukuthi bangaweli ezingozini. Kungaba kuyikutsha kumbe ingozi zemgwaqo.

Kuqakathekile ukufundisa intsha le esakhulayo ngokuhlanzeka langokubaluleka kwamanzi. Amanzi ayimpilo ngoba sipheka ngawo, sinatha wona, sigeza ngawo

Kuqakathekile ukuthi omama bazwisise ngamalanga okumele bahambise ngawo eklinika , kumele njalo babesazi isizatho sokumhambisa umntwana

Abafundi besikolo bebethatha umfanekiso .Baphakamise izandla .Bagqoke ama yunifomu. Umbala weyembe ulithanga ,owebhulugwe uluhlaza.

Abezempilakahle ababona ngezabantwana bavatshele eyinye yesikolo sabantwana laba abafundayo isifundo sangaphansi. Babambe ilembu elilombala obomvu, okuluhlaza lolithanga.

Nxa izikolo zivaliwe kuqakathekile ukuthatha abantwana basiwe emidlalweni ehlukeneyo lokho kubenza bafunde okunengi nxa behlanganela labanye abantwana

Bakhona abantwana abalahlekelwa ngabazali besanda kuzalwa uhulumende uyabona kungcono ukuthi amthathe umntwana angcine esikhathini esinengi kube sokusithi labo abangayenelisanga ukuthola abantwana bayahamba beyeyenza izivumelwano zokuthatha umntwana bamkhulise

i Africa yonke jikelele ilakho ukwenza imihlangano kwezempilakahle nxa befuna ukuxoxisana ngemikhuhlane ethile njengamazwe ayakheleneyo bayabe besenzela ukuthi bancedisane ngendlela ephakemeyo

Umntwana angaqamuka kumbe anganyela uyabe engasayenelisi uhamba ngakho ezibhedlela bayamunika umutshina wokuthi abe eziyekula ukuze unyawolwakhe lujwayele.

Zinengi izinto eziphilisa abantu kulezinsuku. Abanye njalo bayazikhethela ukuziqinisa loba kungela mbadalo .Kufana lalaba abatshova amabhayisikili .Bayabe begqoke ingwane ezigqongileyo ezibavikela ukuthi lanxa engalimali ikhanda.

Abantu abadala nxa sebekhulile ogogo labokhulu, bayabe sebehlutshwa yimikhuhlane ehlukeneyo. Esikhathini esinengi, inengi labo lihlutshwa ngamehlo.

Izisebenzi ezisanda kuqhatshwa indawana zonke ziyafundelwa imithetho kanye lokuthi lapha kusetshenzwa njani, nampa lapha abesilisa labesifazane abahlanu bamile omunye wabo uthwele iphepha uyababalela imithetho.

Endaweni ezitshiyeneyo ezinengi nxa usiyathenga imithi ufika ume efasiteleni umqhubele iphelw ubesuthenga amaphilisi ngendlela eqondileyo.

Abesifazana abathathu basendlini lapho okulungiswa khona amaphilisi .Ababili bagqoke izibuko emehlweni .Kuthi oyedwa uzimele nje eceleni.

Ngesikhathi seCorona bekumele wonke umuntu ahlale egqoke isayeke emakhaleni. Isayeke lesi sivala konke amakhala lomlomo bekuvikela ukuthi igcikwane lingamemetheki.

Abantwana balalo ilungelo kwezempilakahle. Kuqakathekile ukuthi umama abone ukuthi umntwana uyahanjiswa ekilinika ayehlolwa ngodokotela ngaso sonke isikhathi ukuze avikeleke emikhuhlaneni eminenginengi

Ungahambela esibhedlela bakhona abantu abenza imisebenzi etshiyeneyo. Kukhona abakilinayo, kukhona omongikazi. Kukhona njalo izivakatshi, kodwa udokotela uhle umbone ngebhathi elimhlophe esegaxe insimbi zakhe entanyeni.

I technology idlala indima enkulu kakhulu nxa befuna ukuveza ebantwini mayelana lokuthile bayenelisa ukufaka emaphetshaneni afake loba imifanekiso yabantu besebebhala lokhu abafuna ukubatshela khona

Umama ohambise umntwana ukuyahlolwa ekilinika ngakho ufice umongikazi olothando kakhulu osebenza labantwana ebobotheka lokhu sokwenze umama wabalethemba lokuthi umntwana usesila.

Umama osekhulile ukhanya akezwa kahle uphethwe yindlebe. Owesilisa ongumfana nje uyamncedisa uhlola indlebe le.

Ukuba ngudokotela kuhambalesifungo okumele usenze. Lokho kuyabe kutshengisa ukuthi usupasile waqeqetsha ekuhlengeni impilo zabantu.

Abantu abahamba esibhedlela ayisibo bonke abafundileyo. Ngakho kuqakathekile ukuthi abezempilakahle bancedise umphakathi kwezinye izinto babe bebachasisela konke okudingakalayo.

Abantu laba abezempilakahle kumele sibazwisise ukuthi benze umsebenzi ohlukeneyo. Umuntu okukhipha izinyo angeke akwelaphe ilihlo kumele sikuhlukaniso lokhu.

Imota ziyayidlala indima enkulu eqakathekileyo empilweni zabantu. Phela okunye kuyenzakala kube zingozi uthole umuntu esehelelwa engekhaya kuyabe sekumele kube lemota imgijimisele esibhedlela.

Amabhokisi ayisithupha aphezulu kwetafula emhlophe. Amathathu ayafanana alombala oyipink kuthi amabili ayafanana njalo alomunye umbala ohlukileyo ongathi uyimpunga

Esikhathini esinengi emafamasi uyabe ekhona osebenzela emnyango ukuncedisa abantu ngakhoke ungafika lapho uyenelisa ukubuza uzakutshengisa ukuthi uqonde kuyiphi layini.

E"pharmacy"ungahamba loba usiya thenga amaphampa abantu abadala uyawathola ngemihlobo ehlukeneyo njalo langama sayizi ahlukeneyo.

Isakhiwo eside lapho umnunzana avula khona ikilinika yakhe sifanekisiwe phezulu umlomo womuntu okhamisileyo lokhu kutshengisa ukuthi bayakhangela amazinyo lapha.

Indawo ezifana lamafamasi yindawo okumele ziyakhelwe khatshana lamabhawa lapha siyabe sisenzela ukuthi kungafika umuntu engezwa kahle angazitholi esehlukumezeka ngomnuko yamatshwala evelela emabhawa.

Sengananzelela ukuthi usiyathenga amaphilisi loba umuthi efamasi .Kuyabe kukhona imihlobo efika okuthathu ,kodwa kuyabe kutshiyana ukusebenza kwakho. Okunye kuyabe kulephawa okunye njalo kusebenza nje okulingeneyo.

Ifamasi elesakhiwo esipendwe ngokuyiphephulu ifakwe ibhakani elibhalwe ibizo laleyi famasi kuthiwa yi khalabriya famasi .

Nxa ungathenga amaphilisi loba umuthi efamasi. Kuqakathekile ukuthi uzibalele ngaphandle kwebhokisi. Lokhu kuzakuncedisa ukuthi unganathi umuthi kumbe ukusebenzisa osokudlulelwe ngamalanga.

Iambulance ibhalwe ngamabala abomvu yona imhlophe umzimba wonke jikelele kuthi phezulu kulokunye okulombala oluhlaza

Abasebenza emafamasi bayenza isiqiniseko sokuthi nxa bebeke imithi yabo bayiqoqa beyifaka ngezifo zakhona ukwenzela ukuthi ingahlangani bacina sebesenza amaphutha.

Bakhona abantwana abathi bangazalwa abasitholi isikhathi sokumunya kibonina. Kuyabe kuyikuthi umama uvukela emsebenzeni omunye njalo engaphathekanga emzimbeni. Bayathengelwa uchago, luyatholakala kuma"pharmacy" atshiyeneyo.

Efamasi kayisiyo yonke imithi abakuthengisela ungafika ubaqhubela imali, eminengi yakhona kumele ubelencwadi evelela kudokotela eyabe ixwayisa ukuthi uthengiselwe okungakanani.

Ngokubona izinswelo ezikhona kwezinye izibhedlela lokuswelakala kwemisebenzi abanye odokotela sebavula ezabo ingatsha zamakilinika ancedisa abantu. Kumele sibasupporte ukwenzela ukuthi sithole ukuncediseka lathi singumphakathi.

IAmbulance yimota ehlezi ikhona emakilinika umsebenzi wayo ngowokuthi nxa isigulane sesiphathekile iyafonelwa igijimisele lowo muntu esibhedlela.

emaphamarcz kutholakala izinto ezinengi ezehlukeneyo kungabe kungumuthi kumbe amaphilisi zikhona njalo izinto zokugcoba kanye lezokugxubha imlomo

Abantu abasiyitshiyagalombili bamile bagonana abanye bafake izandla ezikhwameni kukhanya bajabulile ngoba babukeka bebobotheka.

Qsisi ogqoke isikipha esimnyama, esilomzila omhlophe emkhoneni, umile phambili lapha, kukhanya bekulomsenzi okukhangasela ukuthile okwabezemphilakahle.

Imnyanga zonke abantu abasehlelweni lwama philizi ahlukeneyo ngabe ngawetshukela, awe bhiphi, loba aweHIV bayahlanganela esibhedlela besiyathatha imfanelo zabo.

Imikhuhlane efana le HIV ,i-malaria leminye nje ehlukileyo nxa uhlolwa yona bayakuthatha igazi emunweni. besebelifaka lapho okufanele khona. Ngemva kwemizuzu impumela iyabe isikhanya.

Icondom liyavikela emikhuhlaneni ethelelwana ngokwenacansini. Iyavikela njalo lekuzithwaleni. Intsha kumele ifundiswe ngalokhu, ukuze ikhule, iphephile.

kukhona izinto ezisetshenziswayo zokukhangela ukuthi umuntu mude okungakanani sibona bayamhlola ubhudi ogqoke isikipa esibomvu ume waqonda okutshengisela ukuthi bafuna ukubona ubude bakhe

Isixwayiso engisibone ebhakaneni lase Rwanda esiyisibhakabhaka umbala. Bekubhalwe ukuthi abantu kumele bazivikele emkhuhlaneni we COVID-19 kanye lowe HIV.

Abezempilakahle bayakwanisa ukuyenza iqembu lamankazana labafana abasakhulayo bayabe belifundisa ngemikhuhlane ehlukeneyo kwesinye isikhathi bayenza amakilabhu okudlala imidlalo efana lebhola.

Abafundi bathe sebeqeqetshile bawina emdlalweni webhola baphiwe isicoco esiyenziwe ngegolide besebethabile kakhulu basiphakamisela phezulu ukuthi wonke umuntu asibone.

intsha yanamuhla isikunanzelele ukuthi kuqakathekile ukuvuka ekuseni uyezivoxavoxa lokhu kuyinxenye ezanyenza impilo yakho iphucuke ngenye indlela

Abantu abayisithupha bahlangene lapha kukhanya kukhona abaxoxisana ngakho kwezempilakahle obaba abane lamantombazana amabili kuthi omunye ugqoke ibhulugwe elimnyama umile phambi kwabo kukhanya nguye okhulumayo.

abantu bacabanga ukuthi amabhuku wokufunda atholakala esikolo kuphela ikantike hatshi labezempilakahle benelisa ukubhala amabhuku ukwenzela ukuba befundise abantu ngokuthile

Abantu abalitshumi lanhlanu bahlangene lapha bamile phambili kwebhakane elikhanya ngelokukhankasela okuthile ababili baqotsheme phansi kuthi bonke abanye bamile

Endaweni ezifana lasemakhaya nxa kumele bancedise abantu abadala kuyikuthi ikilinika ikhatshana bayacela ukusebenzisa izikolo. Yikho lapho abayabe behlolela khona imikhuhlane ehlukeyeneyo.

Iqembu labantu abambalwa lihlezi estediyamu ezitulweni eziluhlaza. Kukhanya limelele ilunga labantu abanxusiweyo ukuthi baze emhlanganweni ukuthi bazokukhankasela okuthile.

Emakhaya amanengi bayaholisa imithi yokuvalela imiyane lokhu bakwenza ngoba imiyane idala umkhuhlane okuthiwa yimalaria.

Inhlelo ezikhona ezibhedlela ziluncedo kakhulu ebantwini abanengi. Phela abantwana nxa bengananzelela ukuthi abasuthi kuhle bayabuya bezobancedisa ngokubanika uchago olubasuthisayo.

Emveni kokunanzelela ukuthi imalaria isingenile esigabeni abezempilakahle bakhipha iqembu labasebenzi abafana lodokotela labo mongikazi ukuthi wonke umunth osesigabeni ahlolwe ukuthi akakahlaselwa na yilo umkhuhlane

Nxa kulemkhankaso emikhulu, abezempilakahle bayanxusa abantu bahlangane endaweni ejwayelekileyo bayebafundisa kumbe babaxwayise ngalokhu abayabe belakho.

Omama abanengi abakuthandi ukulamisela abantwana eduze ngakho bayahamba bayebona abezempilakahle, babancedise ngezindlela zokuvikela ukuzithwala kungabe kuyikuhlaba ijekiseni kumbe ukufaka iluphu.

Kuqakathekile ukuthi abantu ababili nxa befuna ukuya emacansini babe lesivumelwano. Akumelanga ukuthi umuntu wesifazana atholakale ebanjwa ngenkani, lokhu kubangela ukucina sekungani ukhona oyephule umthetho.

Owezempilakahle ovakatshele esikolo uhlanganele labantwana abangamankazana .Uyabancedisa ngokubanika izinto zokuzincedisa nxa sebese sikhathini sabo

umama nxa esanda kubeletha bayathatha umntwana bamlalise phezu kwakhe uthola abanye omama beseqa bebaleka besethuswa yisimo sabantwana abayabe bebabona beyisosona

Umntwana oyenza uForm 4,umama wakhe ubesemcabangela ukuthi usezithwele elokhu esala ephika. Wahamba wayathenga okokuhlola ePharmacy. Emveni kwalokho imiphumela ithe hayi akukho isisu emtwaneni.

Abantu bendulo bebethi bangazithwala abahambi esibhedlela. Uthole umuntu ebelethela ekhaya okuyinto ekade ifaka umntwana Kanye lomama engozini.

Zinengi indlela zokufihlela omama ukuthi bazithwale abanye bayakhetha ukuhlaba ijekiseni abanye bayakhetha ukunatha ama philisi kuthi abanye njalo bafaka i loop.

Emveni kwamaviki ayisithupha umama nxa esebelethile ,yiso isikhathi avunyelwa khona ukuthi aqalise ukuthatha okokuvikela ukuzithwala.

Impilo yasemakhaya kwesinye iskhathi ayihlanzekanga kwabanye abantwana , kumele uhulumende ancedise akhangele njalo ukuthi abantwana abakhulayo badla ngokuhlanzeka

Abanye omama banatha amaphilisi ukuze bavikele ukuzithwala. Iphilisi lelo lilendlela enathwa ngayo. Ngakho nxa ungakaliqalisi kumele ukufundele ukuze ungaphambanisi.

Ukuxoxisana labezempilakahle yinto eqakathekileyo kakhulu, umama ugqoke isikipa esimhlophe uhlezi esitulweni uxoxisana lodokotela ogqoke isikipa esiyi sibhakabhaka, phezu kwetafula kule khompuyutha kanye lamaphepha.

Omama abathathu bahlezi ngaphansi kwesihlahla baxoxisana ngendlela zokuzivikela ukuthi umuntu azithwale eduze umtwana esasemncinyane

Umama ozithweleyo ulele embhedeni wakhangela phezulu. Ukhanya ucimezile lapha. Umongikazi ugqoke okuyisibhakabhaka, uthatha imniningwane yesisu ukuthi singabe sesinganani.

Umfanekiso wesikani lapho kuyabe kutshengisilwe ukukhula komntwana oseswini khona kuyabe kungacacisisi kahle kodwa odokotela bayakwazi ukukuchasisa.

Umongikazi ogqoke iuniform eyipink uthwele igabha elimhlophe ulikhangelise esiswini sikamama ozithweleyo olele wakhangela phezulu.

Umama nxa elezinhlungu alokhe ezizwa esiswini ngesikhathi ezithwele uyafakwa emtshineni akhangelwe ukuthi kungabe kubangelwa yini . Lapha kuyabe kuhlolwa ukuthi umntwana udlala kuhle. Uhlezi endaweni eqondileyo na.

Umongikazi ogqoke okuyisibhakabhaka ufundisa omama ngedlela ezehlukeneyo abangazisebenzisa ukuthi bavikele ukuzithwala abantwana besasebancane.

Kuqakathekile ukuxwayisa abantu ngemikhuhlane ethelelwana ngokwemacansini. Imfundiso kumele isukele kwabasakhulayo ukwenzela ukuthi imikhuhlane ingamemetheki ngobunengi.

Umama angabeletha kuqakathekile ukuthi ahlale ekilinika loba esibhedlela lokhu kuyabe kusenzelwa ukuthi bahlolwe umntwana ukuthi uzelwe engaguli na

Esikhathini esinengi nxa kuyimidlalo yokugijima kumbe eyebhola isikolo sinye ngasinye sibalezinto zokuzincedisa. Ziyabe zilinde ukuthi labo abangawela engozini. Kulama bhanditshi, izigelo lakho konke okunye okwehlukeneyo.

Amagabha amahlanu alayinisiwe, linye ngalinye lilentambo ephumela ngaphandle elombala wayo. Elokuqala lilolithanga kube lobomvu, oluhlaza, oluhlaza okwesibhakabhaka. Ekucineni kulokumnyama.

Usisi unyelile esenza okukujigima ekuseni, wasehamba esibhedlela ukuyabona udokotela ukuze amelule abone ukuthi ithambo lingabe lingalimalanga yini.

Owesilisa unabile phansi elonini wenza okokuzelula ugqoke isikipa esimnyama esiphethwe entanyeni ngombala oyimpunga.

Owesilisa ohlala ezivoxavoxa useqinile waba yisiqwaga. Ingalo zakhe azilinganiseki lezomunye umuntu. uguqile lapha uqhubeke njalo ezelula eqinisa umzimba wakhe.

Owesilisa ogqoke isikipa esimnyama uphethe isigubhu samanzi uyanatha ngoba esewomile phela ilanga liyatshisa okumangalisayo kulezi insuku.

Esikhathini esinengi ibhola elisetshenziswa emidlalweni liba lombala omhlophe ohlanganele lomnyama. Kuthi abadlali balesicathulo sabo esiqondane lokudlala ibhola abasigqokayo.

Ukuzivoxavoxa ngokunye kwezempilakahle. Singababoni abantu abadlala ibhola loba bavuka ekuseni bayegijigijima bezelula, bayabe beziphathisa emzimbeni yabo.

umuntu wesifazana akumelanga atholakale esele sisu esikhulu lokhu kuyenza nxa esegqoke impaahla kungasekho kuhle ngakho siyaxayiswa ukuthi abantu bahlale bezivoxavoxa kuyakha umzimba ebemuhle.

Nxa ufuna ukuba zazi izinto ezisetshenziswa ngabo mongikazi kumele ungene ebulenjini ugugule yikho ozabona lapho kuyabe kulomfanekiso kanye lebizo lolutho oluthile.

Omongikazi bahlezi belamathuluzi abo. Okuncedisa nxa kuyikuthi umuntu akezwa kahle. Kukhona okokuhlola ukuthi umzimba utshisa kumbe uqanda okungakanani. Kubekhona amaglovusi agqokwa ezandleni. Lawo ngawokuzivikela ukuthi bangathatheli imikhuhlane yezigulane.

Ithekhinoloji seyakwenza kwabalula kakhulu kwezempilakahle. Akusadingeki ukuthi kuthathe amalanga ukuze ubekwazi ukuthi uhlutshwa yini, khonaphokhonapho kuyakhangelwa emtshineni kubonakale.

Ibhanana yisithelo esincedisa kwezempilakahle emzimbeni. Sona kuqala kuyisihlahla sisincane silamahlamvu amaqatha aluhlaza nxa singakafiki ezingeni lokuzala. Sizala abantwana baqala beluhlaza kodwa bavuthwe babe lombala olithanga.

Nxa kuyisikhathi sehlobo ubona ngokuthi indawo yonke iyabe igcwele amakhasi emfe kanye leziqu zomumbu yikho sibona abantu abanengi abavela emadolobheni bevakatshela emakhaya ngesikhathi sehlobo

Ikiliwane ngokunye okumila okuyabe kungani kusajodo kodwa akusilona ijodo khona akukhuli kuhlala kukucinyane kunjalo. kulendima enkulu okuyidlalayo kwezesintwini.

Uxakuxaku, umqokolo umviyo yizithelo zesintu abanye abakhule bezidla ziyancedisa emzimbeni ziyaphilisa ngoba ziyavikela eminye imikhuhlane njalo.

Zinengi izilimo ezihlanyelwa emasimini eziyimpilo ebantwini kulamabele alinywayo kubekhona njalo inyawuthi lokhu kudla kuyancedisa kakhulu ikakhulu abantu laba ababulawa litshukela

Izithelo esizidlayo zingezinye ezisincedisa ukuthi sihlale sivikelekile emikhuhlaneni. Kulama avokhado lokunye nje kuqakathekile ukuthi sihlale sikudla.

Isikhathi sezulu yisikhathi esihle kakhulu. Uthola utshani buhlumile kuluhlaza tshoko indawana yonke. Kuyabe sekubukeka kukuhle ngoba lamaluba ayabe evelile elemibala ehlukeneyo.

Ibhobola, imbuya, idelele yikudla kwesintu esikudla ukuze sincediseke ekwakheni imzimba yethu. Abantu bakulezinsuku sebesidla okulamakhethe kodwa bengazi ukuthi endulo bebephila ngalokhu.

Ukuhlanyela izihlahla kufuna ubelolwazi olugcweleyo. Kwesinye isikhathi aziphombukuvuma ngoba kuyabe kumele kwenzakale ngendlela eqondileyo.

Iminti ngokuliluba okuhlanyelwayo okulapha izinto ezitshiyeneyo. Umama uthanda ukuthi nxa epheka ukudla uyakuqobelela khonapho ekudleni, uthi kuyangezelela amandla emasotsheni omzimba.

Ungahamba enkundleni okuyindlu lapho inyanga eyelaphela khona, nxa ungumuntu ongahambelani lezihlahla uphuma usutshaywa likhanda ngoba kuyabe kugcwele inditshi ezilemithi ehlukeneyo.

esikhathini esinengi umuthi kumbe idilinki ingaphekwa iyafanekiswa ngaphandle isithelo leso esisetshenzisiweyo ukupheka lokhu

Kulezinsuku imithi yesithi iyaphekwa ihlanganiswe lokunye ifakwe emabhodleleni, uthole sokukuhle sokuthengiswa engathi yinto emnandi kakhulu.

Eguswini uyenelisa ukuthola izinanakazana ezehlukeneyo kulesinye isinanakazana okubizwa kuthiwa yinyosi, inyosi zidlala indima enkulu ekuphileni kwabantu ziyakha uluju, uluju lolu luyaphekwa luhlanganiswe lemithi luyelapha isifuba leminye nje imithi iyahlanganiswa lalo

Esikhathini esinengi umuthi wesintu kungabe ngamahlamvu kumbe zimpande kungasetshenziswa ukupheka leyi mithi yakulezinsuku eyesikhiwa abayekeli ukufanekisa ihlamvu loba iluba lelo abalisebenzisileyo ekuphekeni.

osiyazi labo balazo izindlela zoku cacisa imithi yabo ngemibala ekhanyayo bayabe beyenzela ukukhanga labo abazothenga ukuthi bazithole sebebuza lokhu lalokhuyana.

Amahlamvu ezihlahla lamanye kungatsha kuba yikhakhi kuba ngumquba omuhle ungawugebhela phansi Uthola nxa usulima indawo yakho isivudile

Abantu ababili bamile egangeni. Ongubaba ugqoke isikipa esimhlophe kanye lejesi emnyama. Kuthi ongumama ugqoke ijesi emhlophe, waqhiya ngeqhiye elokuluhlaza okwesibhakabhaka.

Icena alipheleli ekwelapheni ngokunathwa kumbe ngokudliwa kodwa liyapheka amafutha okugcoba ayenza abantu bacwazimule emzimbeni amajwabu akhangeleke emahle.

Abantu abahlolwa batholakala belomkhuhlane we HIV bayaphiwa amaphilisi kusiya ngokuthi amasotsha omzimba akho asezingeni elinganani.

Ukunatha izihlahla zesintu kufuna uvele usuzimisele ngoba esikhathini esinengi ziyabe zibaba gamu kodwa okuqakathekileyo yikuthi ngaphakathi ziyabe ziyelapha.

Kukhona ukudla okunengi esikukhwabitha ngoba sikuthenga ezitolo sekungathi ngokwesikhiwa khona kuvelele ezihlahleni kanye lakuzithelo zesintu.

Nxa ulengubhane ufuna ukuzincedisa uyenelisa ukuthatha amaxolo omganu uwafake emanzini ubusuwasebenzisa ngendlela oyabe ulayelwe ngayo yikho ukuze uncediseke.

Izihlahla ziyimvelo njalo zidlala indima enkulu empilweni zabantu. Ziyasetshenziswa ukwenza izinto ezithile, kungabe kuyikwelapha kumbe ukugeza bekhipha imimoya engalunganga.

Abantwana abasakhulayo kumele bafundiswe izithelo zesintu, babezazi baziqondisise, ikakhulu laba abahlala emaphandleni, ngoba abanye basuka bawele engozini yokukha lokho okungayisikho batholakale sebedle i poison engafaka impilo zabo engcopheni.

Umtshekisane yisihlahla esitholakala egangeni. abanye bayagamula kiso amahlahla okuthanyela abanye njalo siyabancedisa ukuxubha amazinyo.

Abantwana kumele bafundiswe ukwehlukanisa izithelo zeganga ezidliwayo lezingadliwayo. Abanye ubafica sebewela engozini yokuqunta iloba yini abakubonayo bethi yizithelo kanti okunye ngamaluba nje acecisileyo.

Izihlahla zesintwini zilamabizo ahlukeneyo. Kukhona umsehla, umphafa, isanqawe, ugagu, zinengi nje zihlukene.

Igamu yisihlahla esikhula sibe side, siyabe siqondile nje. Emakhaya basisebenzisa ukwenza intungo zokwenza uphahla.

Amahlamvu ezihlahla awasebenzi ukunathwa kuphela kodwa ayenelisa ukusetshenziswa ukupenda amalembu asithungela impahla esizigqokayo.

Amaorenji afakwe phezu kwetafula kuthi eceleni kulenkomitsho elokulombala onsundu phakathi kukhanya bekuhlanganiswa izinto ezithile ukuthi umuntu anathe.

Imithi yesintu nxa ungelalwazi layo kakumelanga uyidlalise ngoba ucina uohambanisa, Abayaziyo bayathatha bagige okugigegekayo. Bachole okuchokekayo. Basebeyisebenzisa ngendlela abakwazi ngayo.

Kulesihlahla okuthiwa yijatrofa. Abantu abanengi bayathanda kucecisa ngaso emagumeni abo, uthola sebesihlanyelile silayinile sikuhlaza tshoko, siminyene njalo.

Imithi yesintu kumele ubeyazi nxa uyikha kumbe uyigebha egangeni. Akumelanga udumele isihlahla ngoba kukhona okuyingozi ukuthi ungakudla uyenelisa ukuzithola usugula.

Kuqakathekile ukuthi abasebenza ngemithi yesintu bathole incwadi ezisemthethweni lokhu kuyabe kwenzelwa ukuthi nxa bengathengisela umuntu umuthi sekulenkinga benelise ukutholakala

Imithi yesintu isilungisiwe yafakwa emagabheni aluhlaza. Ifakiwe nje yahlukaniswa kusiya ngokuthi lowu ngowani, usebenzani. Ikhona eminye njalo esemambhodleleni ansundu, layo ifakiwe yodwa yaba yisiqumbi.

Izihlahla zesintu zisebenza ngenye indlela ezwisiswa yilabo abalolwazi okunye kwakhona bayenza ngakho ilambazi eliyabe liqinisa umzimba

Ihanyanyisi layo ngeyinye edlala indima enkulu empilweni zabantu iyelapha isifuba uyathatha uyiqobelele uyifaka enkomitshini ufake itshukela uvale kuyaphuma umsombo, umsombo lowo ungawunatha uyakuncedisa.

Eguswini uyathola imihlobo yezihlahla ezehlukeneyo abanye bayenelisa ukuyehlukanisa bayiqambe ngamabizo engizaziyo kulthiwa kulesanqawe ,kulethetshane, kulomsehla kanye lomnganu kodwa azipheleli lapha zinengi nje.

zikhona izinanakazana ezifana lemhogoyi ezithi kwesinye isikhathi ngesikhathi sehlobo ziyabe zigcwele ezilimweni ziluma zibhoboza izikhala kuyabe sekumele uqonde ema phamarcy akhangela ngezokulima uyethola umuthi ongakuncedisa

Imithi yesintu iqakathekile kusukela endulo kuze kube lanamuhla ensukwini zanamuhla isincedisa ukuba silonde imvelaphi yethu yabo khokho bethu.

Nxa usiya egangeni usiyakukha amahlamvu ezihlahla kumbe ukugebha impande kumele umuntu azinakekele angahambi endaweni eminyeneyo zikhona izinanakazana ezihamba phansi eziyingozi ezifana lezinyoka iswintila lokunye nje okunengi.

Edolobheni lakithi koBulawayo kulendawo okubizwa kuthiwa kusemkambo. Indawo leyi itholakala eMakokoba. Yikho lapho okutholakala khona imithi yesintu eminengi ehlukeneyo.

Ilavender ngelinye lamaluba asetshenziswa ngabantu ukwelapha Kanye lokupheka amafutha ahlukeneyo uhle ubone ngombala wakhona oyi purple.

Osiyazi bangahamba egangeni besiyadinga izihlahla zabo. Bayabuya bazichaye, ukuze ziwome. Basebezigiga zibe yimpuphu. Yikho okuyabe sekungumuthi osebenzayo.

Kulezinsiku ungahlaselwa ngumkhuhlane ofana lokukhwehlela kumbe ukuvimbana, ugijimela kibodokotela. Kodwa endulo bebethatha izihlahla ezifana lemsuzwane bazixhwathise bafuthe baphole nje kanjalo.

Endulo zinengi izinto ade besenza ngezihlahla. Okunye ubuthola bethathe betshise emalahleni. Bathunqisele intuthu yonaleyana kungakho kumele sikuqakayjekise lokhu.

Kulesihlahla okuthiwa yimbanje. Intsha yanamuhla isisihlukumeza lesihlahla isenza isidakamizwa. ikanti ke endulo kukhona okuqakathekileyo ababekade besisebenzisa sona.

Ukudla okufana lolude ,imbuya yizinto ezilokhe zidliwa lanamuhla ebezikade zidliwa enjalo endulo abantu akumelanga bakuyeyise kumbe bakudelele lokhu kudla kudlala indima enkuku empilweni zabantu.